Abantwana abancinyane, abaleminyaka engaba ngaphansi kwetshumi. Abahlezi phansi. Okukhanya ukuthi bayafunda. Bagqoke impahla ezilombala ofanayo, okungamayembe aluhlaza, okwesibhakabhaka. Phambi kwabo kukhona ibhokisi, okukhanya ukuthi badlala ngalo ekilasini.

Ikilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphansi esingathi thina ngo ECD, ilezitulo ezilembala oluhlaza ,eyinye ilombala wesibhakabhaka kanye lamatafula alombala ofana lowezitulo.

Umduli wekilasi yabafundi, bemfundo yezinga laphezulu. Oluhlaza tshoko! Ongabhalwanga lutho. Eceleni kwawo, kukhona umfanekiso omkhulu. Esingawubiza ngokuthi ngamatshathi. Ofanekiswe, amacomputer.

Ibhakane elikhulu elikhanya ukuba lisemdulwini wekilinika loba owesibhedlela elitshengisa izinto ezitholakala kulesisibhedlela lokunye okwehlukeneyo kungabe kungamaphilisi loba indlela zokuhamba usiyafika ezindlini zokwelatshelwa.

Ingaphandle yomduli wekilasi yabantwana, isikolo, abemfundo, yezinga eliphansi. Esingathi thina, yiprimary. Ekhoneni kwayo, kukhona utshani obusekhoneni. Lempompi yamanzi.

Ingaphandle yomduli wekilasi wabantwana bezinga eliphansi, eceleni kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa kanye lemijingo engasetshenziswa ngabantwana laba.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphansi esingathi ngabe primary. Kukhona amatafula abambane lezitulo zawo ,okutshengisa ukuba yiwo ababhalela phezu kwawo behlezi phezu kwezitulo.

Ingaphandle yomduli wekilasi. Yabafundi bezemfundo yezinga eliphezulu. Esokungabe esiyibiza ngokuthi yiprimary. Eceleni kwayo, kukhona esikusebenzisa ukucitsha umlilo.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu, esingathi yeSekhendari kukhona amabench lezitulo okubambeneyo ,besekusiba khona umduli oluhlaza obhalwe ngamatshoko amhlophe.

Abantwana besikolo okukhanya betshitsha behubela ukungena emakilasini. Abagqoke impahla zombala ofananayo okungamabhulugwe ayikhakhi lamayembe alombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Umfanekiso wephepha elidwetshwe ngumfundi. Edweba khona ikhomputha osokungaba ngumfundi wezinga eliphezulu. Esesingathi thina ngowase sekhondari.

Ingaphandle yomduli wekilasi yabafundi bezinga eliphansi. Kufanekisiwe khona, omileyo. Esingathi ngumbalisi. Labahlezi phansi, ezitulweni lematafuleni, esingathi ngabafundi.

Iphetshana elidwetshwe icomputer yanamathiselwa okutshengisa ukuba lingabe lidwetshe ngumfundi owezinga eliphezulu esingathi ngoweSecondary oyabe efunda kwesinye isifundo.

Iditshi esingathi ngelokuwatshela loba elokugezela elikhulu, phakathi kwalo kukhona igabha elokufakela izigqoko elilombala oluhlaza tshoko. Ikanti iditshi lona lilombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ingaphakathi yomduli wekilasi okutshengisa ukuba yikilasi yabafundi abezinga eliphezulu esingathi thina yisekhendari. Phakathi kulomduli wokubhalela oluhlaza tshoko obhalwe ngetshoko elimhlophe.

Abafundi bemfundo yezinga laphansi esingathi ngabeprimary bahlezi phakathi eklasini. Bagqoke impahla zesikolo ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye loyikhakhi.

Ibhakane elikhulu elinamathiselwe ngaphandle komduli we kilinika, ibhakane leli libhaliwe ukuba ibizo lekilinika yini kanye lokuthi yiziphi izinto ezitholakala kukilinika le.

Ibhakane elikhulu elitshengisa ukuba lisemdulwini wesikolo sabafundi abezinga eliphansi, elibhaliweyo ngamabala alombala obomvu ,olithanga kanye loluhlaza wesibhakabhaka.

Izihlahla ezilombala oluhlaza kanye lotshani bokucecisa . Izihlahla lezi ziyasetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo zisetshenziswa ngabantu abazingcitshi emithini yesintu.

Ingaphandle yesikolo okukhanya ukuba yisikolo se primary silabafundi bemfundo yezinga eliphansi sipendiwe ngombala olithanga izivalo lamafasitela kupendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Ingaphandle yomduli wesikolo. sabafundi bezinga eliphansi esingathi yiprimary. Kubhaliwe ukuba lapha ikilasi leyii ngeyani. Eceleni kukhona amafulawuzi amahle, kanye lotshani obuhle bokucecisa.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu abagqoke okumhlophe phezulu bayenza izifundo besebenzisa amakhompuyutha okukhanya ukuba yisifundo samakhompuyutha eceleni kwabo kukhona izigubhu zamanzi ezincane awokunatha .

Abesilisa ababili, okukhanya kungabafundi bemfundo yezinga laphezulu, osokungaba sema sekhendari kumbe emakolitshini abafundela imisebenzi yezandla. Laba bahlanganisa insimbi.

Abesilisa kanye labesifazana abagqoke impahla ezilombala omhlophe okutshengisa ukuba bayenza ngokwezempilakahle kukhona abakucubungulayo okuphezu kwetafula okufakwa emtshineni.

Abafundi bemfundo yezinga eliphezulu esingathi yisecondary bahlezi bonke. Bagqoke amayembe amhlophe bonke okhanya ngabafana okutshengisa ukuba benza umsebenzi wokudweba izinto ezihlukeneyo.

Ikilasi yabafunda bemfundo yezinga eliphezulu, phakathi kukhona abafundi inengi labo ngabesilisa okukhanya ukuba kukhona abakufundayo loba abakufundelayo ,okulemitshina eyehlukeneyo phakathi.

Abesilisa ababili abaphakathi kwekilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphezulu. Phakathi kwekilasi le kukhona imitshina eyehlukeneyo engasetshenziswa ngabafundi ukuzithuthukisa.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi yisecondary bagqoke impahla ezilombala ofanayo. Phambi kwabo kukhona izicathulo kanye lokunye okuhlukeneyo okungasetshenziswa ukulungisa lezo zicathulo okukhanya ukuba bafundela umsebenzi wezandla.

Indlu etshengisa ukuba ngeyezifundo zesayensi. Phakathi kukhona imitshina eminengi nengi ehlukeneyo. Kanye labafundi okutshengisa ukuba banga befundela izifundo zezinga laphezulu.

Abantwana besikolo ababili abakhanya bengabe mfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe secondary. Phambi kwabo kukhona amakhompuyutha okutshengisa ukuba bengabe besebenza isifundo samakhompuyutha loba besebenzisa amakhompuyutha ezifundweni zabo.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi abemfundo yezinga eliphezulu eyokubalela eyiyo ehlala izingwalo zabo zokubala, amabhuku okubala. Phakathi kukhona amatafula amabili lezitulo.

Abesilisa ababili abasenzisa umtshina wokutshisela ongabu usetshenziswa ukuhlanganisa izinsimbi, bazivalile emehlweni lemakhaleni okukhanya ukuba ukuzivikela enhlansini eziphuma emtshineni lo.

Esikolo sabafundi esemfundo eyezinga eliphezulu, esokufundela imisebenzi yezandla. Lapha kukhona abaluka inwele, abanye abafaka inwele imithi okutshengisa ukuba yikho abakufundelayo.

abafana abahlezi phansi abesilisa abatshengisana okunye emakhala ekhukhwini okutshengisa ukuba bengabe besenza izifundo zama computer ngoba phambi kwabo kukhona ama computer ayehlukeneyo

Ikhabothi elihlala izingwalo zabafundi ezehlukeneyo ezezifundo ezehlukeneyo kanye lezokubala. Okukhanya ukuba phambi kwayo kulelinye itafula elesitulo osokungaba litafula likambalisi.

Abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi yi Secondary bagqoke impahla ezombala ofananayo angathi yimpahla zesikolo ,okunga mahembe kumbe lamabhulawuzi aluhlaza okwesibhakabhaka .Iziketi kanye lamabhulugwe okombala owekhakhi.

Ibhakane elikhulu elingaphandle komduli wesibhedlela loba ikilinika. Ibhakane lelitshengisile izinto ezehlukeneyo ezitholakala ekilinika le kanye lalapho ikilinika le etholakala khona.

Indlu ehlala amabhuku okubala, kulekhabothi egcwele amabhuku awemihlobo ehlukeneyo, ikhabothi leyi lingabe lilamabhuku abantwana abezinga eliphezulu esingathi ngabe Secondary ,abangawasebenzisa ukuzithuthukisa.

Abantwana besikolo abahlezi phansi okukhanya kungabezinga elaphezulu esingathi yisecondary phakathi kwabo phambi kwabo emaceleni kukhona abamileyo okutshengisela ukuba ngabezempilakahle kanye lababalisi.

Indlu esingathi thina ngeyabafundi bemfundo yezinga laphezulu, abayisebenzisa ukulala kukhona imibheda eyehlukeneyo eminye iphansi ,eminye iphezulu abangabe kuyiiyo abalala kiyo.

Ingaphandle yesikolo sabafundi abemfundo yezinga eliphezulu. Egedini laso kubhaliwe ibizo lalesisikolo ingathi nganxanye kukhona abafundi okutshengisa ukuba bafunda kulesisikolo.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bezinga laphansi esingathi yiprimary. Phandle kukhona imota ekhanya isehlisa abantwana besikolo, okutshengisa ukuba yiyo ababuya ngayo kulesisikolo.

Abafana lamankazana abagqoke impahla ezitshengisa ukuba bebesenza okomncintiswano wezemidlalo. Phakathi kwabo kukhona abamileyo okutshengisa ukuba yibo ababalisi babo.

Ingaphandle yomduli wamaklasi abafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi kusesekhondari. Kukhona utshani obuhle obuluhlaza tshoko obokucecisa. Lezihlahla eziluhlaza tshoko. Umduli lo upendiwe ngombala olithanga.

Owesilisa ome eceleni kwejojo elikhulu elemanzi ugqoke ibhulugwe elimnyama lejazi elide elilombala omhlophe nke esandleni sokunxele kukhanya amaluba amahle.

Abantwana ababili abesikolo abasekilasini yokufundela eyiyo ehlala izingwalo zokubala, babambisane ugwalo okukhanya ukuthi bayalubala loba bathunywe ukuba bazoluthatha.

Ikilasi yabafundi bemfundo yezinga laphezulu esingathi ngabe sekhendari, kukhona umduli omnyama obhalwe ngamatshoko amhlophe okukhanya ukuba bebefundela isifundo senombolo phakathi lapha.

Abantwana besikolo abahlezi phansi, abangaba ngabantwana beSecondary bagqoke amahembe amhlophe , leziketi, lamabhulugwe okombala oyikhakhi. Phakathi kwabo ukhona omileyo owesilisa kukhanya kunguye obafundisayo.

Ingaphandle yesikolo semfundo yabafundi bezinga eliphezulu. Kufanekiswe khona ibhakane elibhalwe ibizo lesikolo ukuthi libizwani kanye lenhloso yalesi sikolo. Eceleni komduli kukhona utshani obuluhlaza tshoko.

Abantwana abalezigqoko ezihambelanayo okungumbala oyikhakhi ngaphansi, phezulu kulombala omhlophe. Bakhangele isiphambano okukhanya ukuba yisiphambano sikaJesu.

Ingaphandle yesikolo okutshengisa ukuba yisikolo sezinga eliphansi sipendiwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka. Phansi kukhona umntwana omncinyane okutshengisela ukuba angabe elahlekile kumbe ekhona omdingayo.

Ingaphandle yomduli wekilasi yisikolo sabafundi abemfundo yezinga eliphezulu iminyango yonke ipendwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lamafasitela phambili kwamakilasi kukhona izihlahla ezilombala oluhlaza.

Abafundi bemfundo yezinga eliphezulu abagqoke amahembe amhlophe. Kukhanya bahlezi ekilasini phambi kwabo kukhona izingwalo okungabe befunda bebhalela kizo. Ukhona omileyo phambi kwabo ongabe kunguye obafundisayo.

Abafundi abemfundo yezinga laphezulu esingathi yisecondary bahlezi phansi abanye bamile. Phakathi kwabo kukhona abantu abathathu abadala abatshengisela ukuba ngababalisi babo.

Ingaphandle yomduli wesikolo kukhona ifulegi elombala oluhlaza tshoko, oluhlaza okwesibhakabhaka kanye lolithanga. Eceleni kukhona izihlahla zokucecisa eziluhlaza kanye lotshani bokucecisa.

Abafundi bemfundo yezinga eliphansi esingathi primary school. Bahlezi phansi ekilasini, phambi kwabo kukhona owesifazana ongumbalisi wabo. Uyabafundisa. Abanengi bagqoke impahla ezilombala oluhlaza.

Abesilisa ababili oyedwa ukhangele umtshina wakulezinsuku osetshenziswa ukuhlola izifo ezihlukeneyo eziyabe zisemagazini emichenyeni kanye lezikhwehleleni zezigulani oyedwa omunye wakhona uthwele igazi ilangaba yisampuli elethwe yisigulani.

Ingaphandle yesikolo sabafundi bezinga eliphezulu, kukhona utshani obuluhlaza tshoko obokucecisa lezihlahla ezinde ezilombala oluhlaza phakathi kwesikolo lesi kupendwe ngombala olithanga.

Itafula elikhanya ukuba lingabe liphakathi kwekilasi yabafundi bemfundi yezinga eliphezulu. Phezu kwetafula le kukhona izingwalo ezivuliweyo okukhanya ukuba kade bebala lokubala kade bebhala.

Imitshina yakulezinsuku etholakala ezibhedlela ezinkulu esetshenziswa ngabezempilakahle okungaba ngodokotela loba mongikazi ukuhlola izikhwehlela, imichemo, amagazi kanye lokunenginengi okukethwa yizigulane.

Abesilisa labesifazana abahlezi endlini elama Computer amanengi, okutshengisa ukuba ngabezemfundo abezinga eliphezulu esingathi basemakolitshini loba ema University, abafunda besebenzisa amaComputer.

Umtshina wakulezinsuku otholakala ezibhedlela ezinkulu, umtshina lo ungasetshenziswa ngabe zempilakahle okungaba ngudokotela loba umongikazi ukuhlola izigulani ukuba yini ebakhathazayo emzimbeni.

Abafundi bemfundo yezinga eliphezulu okungaba ngabafundi bamaUniversity loba emakolitshini, bahlezi phansi bagqoke impahla ezilombala omhlophe, phambi kwabo kukhona imitshina abayikhangeleyo.

Ingaphandle yesibhedlela esikhulu okukhanya khona amaluba alombala oluhlaza amanye alombala oluhlaza amanye alombala olithanga acecisileyo eceleni komduli . Okutshengisa ukuba Yi klinika loba isibhedlela esikhulu.

Ingaphakathi yekilasi yabafundi, bezemfundo yezinga laphezulu. Okungaba sekholitshini , loba eyunivesithi. Lababafundi abafunda ngokwezescience kumbe ama Biology. Amakhabothi akhona apendwe ngombala emhlophe, aqunywa ngokuluhlaza okwesibhakabhaka.

Ingaphakathi yendlu ehlala imithi eyehlukeneyo, esemagabheni alemibala eyehlukeneyo, okutshengisa ukuthi sokungabe kuyikilasi yemfundo yaphezulu.

Indlu enkulu ebizwa ngeholu eyaba fundi bemfundo yezinga eliphezulu, esingathi ngabekolitshini loba abeyunivesithi, phakathi kwayo kukhona izitulo eziqoqwe kuhle ezilombala obomvu gebhu.

Abantu abagqoke impahla ezilembala ehlukeneyo kuhlangene abesilisa kanye labesifazane kukhanya ukuba basendaweni eyokudlela okungabe kade kukhona ukhankaso oluthize

Abesilisa labesifazana abahlezi ezitulweni ezibomvu ezinye zilombala oluhlaza, lamatafula abomvu amanye alombala oluhlaza, amanye alombala olithanga, okukhanya okuba basendaweni yokudlela.

Ikilasi yabafundi bemfundo yezinga eliphezulu ingasetshenziswa ukufundela izifundo eziyehlukeneyo ,abafundi bekholitshini loba abema University ,besetshenziswa ukuphekela loba izifundo ze Science.

Umphongolo webhilidi elide, elitshengisa ukuba lesi yisikolo semfundo yezinga eliphezulu kakhulu. Esingathi yi university..EyaseRwanda.

Ingaphandle yemiduli yamakilasi ekhanya ukuba ngeyemfundo ye zinga eliphezulu esingathi kusekolitshini loba e yunivesithi khanya kulezihlahla ezinde ezokucecisa eziluhlaza tshoko kanye lotshani obuluhlaza obokucecisa.

Ikhabothi elilezingwalo ezilemibala eyehlukeneyo. Okutshengisa ukuthi zingwalo, ezingabalwa ngabafundi abakuzinga eliphezulu, emasekhendari, loba emakolitshini.

Itafula elilezingwalo phezulu, okutshengisa ukuba ngelabafundi bemfundo yezinga eliphezulu, akade bengabe betadisha. Bebala loba befunda okuthile.

Ikilasi yabafundi bemfundo bezinga eliphezulu. Phambili kukhona umduli wokubhalela, omhlophe , obhalwa kusetshenziswa usiba lomduli .Phakathi kukhona ithebuli eluhlaza okwesibhakabhaka, lamatafula.

Ingaphandle yesikolo esikhulu esingaba ngefundo yesezinga laphezulu kukhona ibhakane elisekhoneni elitshengisa ukuba indawo yokudlalela ezemidlalo itholakala ngaphi kanye lokokudlela kungaphi indawo ezehlukeneyo.